Buñu baxal dafka ci kaw palaat faray jëen defa ñyebbe ak soos ningi teg ay botale yu am ay safsafal yi nufay yokka

Góor bu toog solmb bu bu weex ak tebay bu bla ame ay bagaa ci rabbekaay ay wuñ ak ay bant yinuy rabbe di rabb malaan.

Mui daw ci bir géej ab mboolomu takku nekk ca biir feeri ba ak ay outo benn waaye buy dox ci pegg jgéej gi sol jinam ak benn mbubom.

Auta bu weex bu taxaw, ñu jel ay fuloor yu am xob yu gireen ak fulor yi weex daf ca kanami auto ba. Tàkki ci morr soo bu oyaf ca kanami auto ba.